Paɣaba n ʒiya ni doo neen ʒiɛ bɛ dinni zaɣ kara gba biɛni zaɣ viɛla biɛni

Kom n doya ŋo ŋarim n ʒɛya ŋo ka niraba bɛ ŋarim maa ni piɛri gba bɛ ŋarim maa puuni tihi biɛni tihi maa nyɛla tua vakaɣali kom maa nyɛla zaɣ vakaɣali tihi maa gba kom maa nyɛla zaɣ vakaɣali